kunni daafira kulli ijaaru daafira wo'mi kunni hedoo horilla asiissimno yaari korqaatunno kuni ijaari qu'ma horo aanno yaari mootummate horo aanna ikkikkinni daga baalate horo aanna ikkeh daafira baalun kula anna buuxa asiissanno yaane

hinkote co'i mayyinanniti ninko battaabbannukki gede hinko ba'anne gidassine kauntini wo'maanti anira battaawatenni agarranninna hoollanni doogootinne hedoo wore baalunqula anna doogooti

haribbadagoo mulla gade assilaada hasiissannosi mootummanno geechansa filate konne manna baala horosichoo haasiissanno baalonkorad cu'mishia hasiissanno ya korkaatuno mitte gobbara mitta kotarahwa dhibbi kalaqame akkira lowo manni aana lowo jaddo kalaqannora kulasiissa

matewaante cee'manoo ikki a millonmimiati ceninikkinni darga la'ne ka'neentini tola la'ne hinjiyo kawiichinne ka'neentinni baalunku torbe male kaeentinni kawi baalunku maane di ken0no roonsi'riy ikkiru hinjianno baalawo ikkannoonsene ka'neentinni minno

sate ijaarati yelannihu ijaara kunni minnae'noolle ijaari dagate fayyimmate owaante aarene ka'neentinni minnaye'neakke daafirati la'ne hinjaatola hiitte dagara mulanone ka'nentinni minna yannara hanfe buunxe ka'neentinni minaseese

kuni fayyimmate owaanteti yinannihu minu kuni ijaaru minnihu mit dwo keeshshawa ikka dandaanno mitokkoedwmeemann a'rianni kitinoo foldinohu caa'laawana danja biifeewa ikkasiissanno yaate

hgujwa kimeetinanni ho'manti anara qaaquulu callu marte uwaante fidhanno waatina hakku loossannorino qaaqquulleu calla owaante odanno mannootinoowaati yaate korkaagino rossanno dargana qaaquulleu calla aati waante oaati rosadhi teworeeti yae

hlate owaante uhunanni darge ekkehu daafira hakku fayyimmati jaari dihiinse la'ne ka'neentinni xunsine ka'neentinni loonsoonne akkannaa hakku jaari qole kaintinni manneh baala oaante anno waabbaandikkinni fayyimmasi ba'eho baali maraqayintinnakkiichi horo afiiranno baaeri

qaaquullu akimeeriineemmori umonsa uote yannansa uute afidhewo egenno qaaquullu analloosse ka'entinni qaaquulle kaa'lette ka'entinni qaaquullu gawaajjamanno kede qaaquullu dhibbaa uwanna keda hissatti dandoo nonsareeti hate

qarqaru heeraanchi maafinannoti mittu qarqari calloota hekkal hasiissanni anno annisi ollaasi bayichosi galannowa hee'rannoekko baalaankaabbiigizira seekkira hasiissanno korkaatini qarqaru co'iima agara baala hasiissanna yaate kuyi daawira agara hasiisne

ha weeraanchimmala darga a kalqi ikka gadhan kalqi booshaaltanoonso kalqi biifaano yee kaentnni aemmanchili dargae la anna harunsa qorqoranna miti mashe tasiissanno yaatti dargau

qarqaru keeraanchi maatinannii coimmani garqaru qullaambaxi aati kunno qullaa meteleemmoti qarqarru bushanno gedasine ka'neentinni gargarre ho'maanara fiiyine biddasinoonniwaaxinna hoolloonniwaaxi aati

mootumma heddinohu konne miniminate woyim ijaara ijaarsate heddinohu lowu horo aara dagate daakkiyati mootumma rooreen kanni mintanlo goe ijaara dagate horo aarayiti ka'iintinna daga ka'mitarti ka'iintinnidiyaati

tenne kalqete keeraanchimma daafira baalu kalqete keeraanchimma agaroo sheeti yilannihu olunoe yaakki gede dibbuno tarahawa kete ho'mante han ishine giiratinni babbatec assatenni agaranna gadachaare hoolasiissa

manchini taraawanno dhibbinni amadinoa ikkiro amadamino mancho maante ka'neentinni huluuwa tarahawanno gedassine ka'neentinni moolleenna dagani isiwa shiqqanno gedahssineenna hakku dhibbihura geeshsha agarranni garaatiyaate

himati ijaaraati yinannihu minneya yannaramoosinnakko ijaaraanfii geda yissinni minneyaa di ikkanno yaati la'ni ka'neentinni bayicho la'ni hiikkoomannira tola roorannoro manna baala mulannookka yinanneta worre ka'neentinni minnoonna ikkanna minneya dargine hinjinoha tolleewa ikkasi

albaasae kaeentinni kalqeti agarooshshira keeraanchimate daabira umosi dandiina ganni yanna suronsi're kaeentinni loosanna uma gummise kaeentinni kalqe dancha gumini lophita gedinna keeraa'mitaa gede agarooshshisi gargarana buutisiisa hasiissan

qarqara huro mootumma rooreyaneedowo rasiissanno yaan korkaatni mootumma hido wora hooggotto qarqaru bakkalamanno battaawanno daafira baalunkumanni kunni qarqaru daafiratti kintihedo worte la ana buuxa ilasiissannoni

ayini minko silla asiissanne dibbisinni hurate in minko imoy kaentinni mulenni dhibahedheenalli gargadhe kaentinni mulennni afi'ranna la a uwanyoote assa hu'manteen hedo tuga

ku ficciiqinanni yannarano wolu ficciiqirinorichi disiiqiqinanni wolu haashiri norichino dihaashshi'rno korkaatuno wolu manjiya dianfoonniyaati inkosiitto tiranfeekki daafira qorophotenni harunsenne ficiicirati

umitu mammi kuni taraawanno dibi amadanno woyite ani amadhi gete woli manna amadonanyee k smmee giwannoono dikuleemmo ee giwannoo no daafira taraawanno dii hee're aciro nayi kaeentinni makalaqqe hasiissanni yano

leiko soodo sooldaakkironni hhshhateyati tennihikko soodo sooddaakkiro fi ciiqa tehaati ti iigi'nanni yanalano haqqu kase kaeentinni ergegga yanna hibilelsini qoro'otennikki ciiqanna seekki rasiissa